Itophiyu Malaatu Afii Roso Kuri babbaxxitino ogeeyye ogimmansanna loosinsa garinni babbaxxi- garinni loonsanni gargarooshshu uduunnuwa horoonsidhanno Itophiyu Malaatu Afii Roso.

Budu yaa ayeewa marrenano ikko ayeewa hee'nennano ikko hiitto manni ledo hee'nenna hunannikki ayimmate xawishshati ikkino daafira budensa baxe ammante amaxitino gari injinoe.

Kuni maxxaaffatte mine woyi maxxaaffatte duu'naniwa yinne wosha dandinanni, kone dariga rosaano ikko rosisanno babaxinno maxaaffa afira woyi horonsira danditanno

Qixxaawosi xintantinohuno rosaano nabbawatenna borreessate hiitto assite rossannoro rosa hiittoonni kalanqennitanna hagiirsiissannota ikkitannoronna rosu mini assootubba roso hiittoonni jawaachishshannoro xiinxallote safo aanaati.

Konne qarrisanno gara soorrate sayinsaawe ikkitino baatto horoonsi’nanni garanna amadooshshe ha’run- qara coyeeti Konne qarrisanno gara soorrate sayinsaawe ikkitino baatto.

Qaaqo badhesera bayiidhe leeltanno uduunichi waa dirirate lowo horo aanno ise mule leeltanno hoowe hoonboonihu adfi addi haaqe ganba asineeti

Abbebe Roomu qeellenni hige nugusichuwiinni baraarsha adhanna bebe Biqilihu Abbebe Roomu qeellenni hige nugusichuwiinni baraarsha adhanna bebe Biqilihu Abbebe Roomu.

Afuu Jirte Yannatenna Dargu Gurdi ledaano Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishsho dafitarikkira galchite lawishshu garinni yannatenna dargu gurdi ledaano badde borreessi.

kuni manni hogowu makeena giddite hiikka hadhanni noo mannati? kuni sasu manni uulla noohu maa assani nooho? angansara amade noohu hiissi'nani uduunnichooti?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo qaalla Itophiyu malaatu afiinni hiittoonni xawisantannoro gaamote ikkitine hasaabbe Itophiyu Malaatu Afii.

Tenne basera leelanorixhi maati kuni qooxeesira leelanno haqqi hiitooho konne qooxeessa huxinoonihu mayiirati isi giddo leeltano muro uyiitanno horo maati

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni anga amadinori maati? danse hitote? annise borro mayitanote? albidise borro mayitanote?

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu su'misi garinni babbaxxinohu umisiha ikkinohu umisi loosi heerannosi konnira babbaxxino uduunnicho horonsira danchate

Gobbate deerinni ayirrinsani Edis xibbi barra korkaata assine xisso tini mannuni mannaho tarabbano doogonna mannu jado tene asse agadhano doogo ku'lanni hedo cumishishanni hee'noonni.

Mitte anga fidale suude hoowu uullate wido Mitte anga fidale suude hoowu uullate wido Mitte anga fidale suude hoowu uullate.

Misile kalaqamunni biifanno darga mayine woshshinannironna hiikko hee’rannoro xawisse Misile kalaqamunni biifanno darga mayine woshshinannironna hiikko hee’rannoro xawisse Misile kalaqamunni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori awawahonna gangalatu base kulanno egenshiishshaati. tini gangalatu base mannu mare gangalatannote.

Tenne doogga giddo mittunna qaru babbaxxitino doogganni adhinanni xag- ichooti Tenne doogga giddo mittunna qaru babbaxxitino doogganni adhinanni xag- ichooti.

Rorre yanna bubbetenni kalaqantanno bushshu hoshooshama kala- qantannohu xeena ganannokki qarqariraati Rorre yanna bubbetenni kalaqantanno bushshu hoshooshama kala- qantannohu xeena.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni la’ini niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni dawarre, koreeti?

Rosaano, affinoonnita togoo akatta noonsa su’mu wonshaano malaatta leellishatenni rosiisidhe Rosaano, affinoonnita togoo akatta noonsa su’mu wonshaano malaatta leellishatenni rosiisidhe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori umu dananchooti kuni dananchi qabba'ne biifinsiro lowo geeshsha baxisanno.

Niwaawe Konni woroonni “daa”ata” yaanno uminni shiqqino niwaawe rosi isaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse, Aante noori giddo meyaate aana iillitanno gawajjitanno budu?

Kuni laneemohu qaaffichini huxinoonni huxxa ikkanna Konni huxxi mule kinna duunooniha ikkanna huxxi gidoonni kaayiinni Minu nooha ikkana qoleno Konni huxxi albaanni doogo no

Mannaho dhib- bunni hurate horoonsi’rannoti batinye xagisi’rate doogga noonsa Mannaho dhib- bunni hurate horoonsi’rannoti batinye xagisi’rate doogga noonsa Mannaho dhib-.

Niwaawe Konni woroonni aane lamu gafira shiqqinoha ejjeettichu dodaanchu Shaambeli Abbebe Biqili heeshsote dhagge umi gafa rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine ha’runse.

Meessaneete ayirrisa maatete mimmitu ledo ayirrisama wole manna ayirrisa woleho darga hoongoha kaa la baxamanna mannoomimma labbannori danchu hornyi gede gaamantannoreeti.

Kunni muuziiqu uduunnichoti kunne uduunicho marichi aanna woroonni? Kunni muuziiqu uduunni mayi wolqanni loosano? Konne muuziiqu uduunicho aannaho wore horoonsi'nanni uduune mayinni loonsoonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Minnu aanna qole minnoonni minne mayiinnanni?

kuuni minu hiito urinshanni miinoniho? imidosi hito qalame ganonniho? hundasi hiko garinni minoyiho? godosi marchi noho? midasira arichi nooho? dabo mayi anna worinni? ise magete? mayinni lonsonni?

addi addi looso loonse umo dandiinanniri giddo mittu daddalo ikkanna duuchare worroonniri mule manchu ofolle umoho kolishsho kooffinya wodhe no

Konni qooxeesira afantanno addi addi muro uyiitanno horo maati murote giddo anfanni addi addi xagga machi beetira uyiitano horo maati

Ayirradu agaraanchi Konni woroonni aane lamu gafira shiqqinoha ejjeettichu dodaanchu Shaambeli Abbebe Biqili heeshsote dhagge layinki gafa rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine ha’runse.

Sidaamu dagoomu qoqowu basera lame seemi ama`note minira soodo gute harani noota tenne misila aana buuxo asinoomoha ikkana kone dargano sumudaho yinani.

Jeefoteno mittu mittunku ka’inanni gama kiiro Itiyophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno mittu mittunku ka’inanni gama kiiro Itiyophiyu malaatu afiinni nabbabbe.

Muuziiqa muuziiqaho yineemmohu babbaxxino baycho babbaxxitino hajara horonsi'neemmo muuziiqa godo'la lowo geeshsha danchate muuziiqu heeriro lowo geeshsha asse baxeemmo ani

Niwaawe Konni woroonni “qoropho” yaanno uminni rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse Niwaawe Konni woroonni “qoropho” yaanno uminni rosiisaanchi’ne.

Tini afawu agaraano sagale dadalani mini gidoo higge ga`labbo agartani kawa ka`a harantani afantano gede misilete aana leelishano garinni buuxo asinoomo.

Akimennita adhinanni hajajo ayirrise xagicho adha aggaxxinanni huro uyitanno Akimennita adhinanni hajajo ayirrise xagicho adha aggaxxinanni huro uyitanno Akimennita adhinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manoottu kunni mama offolitte noo? Maa asittanni?

Harichu gaare harichu gaare waa hogobe jarkaanate hogobbe eelidini ale higge haadhe dagani nootanna albaani mittu marra`ana lamu badheeni xiibana hadhanino.

Konne ilete leelani noo gandaho yine woshinaniha ikkana manaho waa beenkani bayichoti woyi waa wonshine ka`ne manaho iilinshani baseeti yine woshinani.

Itophiyu Malaatu Afii Roso higge fula, loosu kaayyonna miinju dhuka lossate looso loosatenni rosin- deerrinna heeshshonsa deerri shiima ikkinori shiima yanna qajeelsha adhatenni umunninna maamarunni ikkite loossanno gede assa.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini manna itanote bushaamete busha moyichooti

Muro tini leelttanni afantanni noonketi murote tini muro lowo horo afidhinote murok heedhuro dancha ayyare heedhanno konnira muro heera danchate

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori sidaamu budu uduunne uddidhino beettooti. ise affinoonni ayeetiro su'mase? affinoonnikkiro kuleemmo'ne.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni manu maa asni no ?maa udurino? kiironsa me"eiikitano?

Kuni la'neemohu doogo, mananna, me'eho, doogo manchi beeti harate hornsiranno, me'u manu laala itatte, ado agate horonsiranno. Hakininno sa'e doogotte aanna siwila la'neemohu makinu doogo sore boono e'e ba'anokki gede horo aannoho

Mannu mine minesi umisi deerinni umisi afira garinni uduuncho minesi wodhano bikku aleeni wolqa assitukkinni uduune calla duuna digaraho yee amaneemmo ani

Tenne tonnente fooliishsho giddo batinye xawisaano ikkitino misilla woratenni macciishsha dandiitannokki rosaano shiqqinonsa niwaawe roorte xab- bannonsa gede assate wo’naallonni.

tini misile maa xawisano? kuni maanu maa asani noho? umoho maa wodhe no?afoho maa woshe no?angatw maa amade no?maa udire ure no?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori mancho ikkanna kuni manchi mama loosanno? biirosino maati? meekkiha ikke loosanno?

Kuni shaani roore woyite qumqumashsho shaana yamamannoha ikkanna manchi beetti konne shaana saga'liha ikkiro mannimasi keeranchonna hagiiraame ikkitanni hadhano daafo xibano gargarate lowo qeecha fulannoho.

Muuziqa woyi kiboorde kuni muuziqu woyi kiboordete yineemohu manaho chercheteno ikko yaano ama`note mineno ikko jilu mineno horonsinaniha ikke leelano.

Meessi Heeshsho Garunni Amaxxanna Araadaa’matenni Umo Agadha Mittu mittunku manchi woy mitte mittenti mancho umisi heeshsho woyyeessate qeechasi wonsha hasiissanno.

Qaallate Gishsha: amadannokki gede assinanni qoropho amadiro taraawanno leellishanno shombu dhibba doogga malaatta Biddissa Aante shiqqino qara qaallara addaarro fiche hasse kifilete kuli.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu manchu illesira manaantsire wodhe suufe kolishsho uddire giddoonni waajjo layeeno uddire goowisira karawate wodhe no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Seeda doogo aanna offolle noohu mannu maa loosannitti?

beettu goowisira sidaamu budu uddano hocco wodhe minnanni hee'noonni mini albaanni maa assanni uurre nooho? beettu kuni uddirino uddano dani hiittooho?

sidaamu dagga manni sidaamunnita budu udanno udire madirakete aanna fulle afamanoha ikanna labalu siqqicho angansara amaxitte babaxitino godo'le godo'litanni leelitanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? saannette giddo sholoolle worooniri maati?

Amma’note, miinju, dagoomu, wogate yitanno qaalla Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Amma’note, miinju, dagoomu, wogate yitanno qaalla Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Amma’note, miinju, dagoomu, wogate yitanno qaalla Itophiyu malaatu afiinni.

Misile lamete la’inanni wogate uduunni gobbanke giddo heedhanno daganna dagoomi giddo hiittenne dagaha ikkinoro xawisse, Abbebe Biqilihu umo Addisaawa dayihu gedensaanni looso umo hanaf?

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiirote giddo worroonni misilla wodanchitini geden- saanni misillate aante noo xa’mubbara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori fayyimmate agarooshshi egenshiishshaati. konne genshiishsha mayi loosanno? iso mayra loonsanni?

Tini meeyaa beetto ikkitanna tini beettono angasira biire amadde umose eela qoltte tugge osollitanni gidoonni waajjo udidhe anaanni kaayiini bullare udidhe no

Koate loonsannihu saadate goginni ikanna tinne koate marichira wodhine hee'noonni? Koate danna hiitoote? Tene koate wodhe noohu mayitenso labaahoro kuli?

Da"attote ikko loosaminore towaanyo assate wosinima eanni no manna ikkanna kone manna anera dawoe bushshu yee wosisirate adhino manni sidaamu budu uduuneti udisiisinohu.

Biddissa Caatetenna sijaaru araado abbitanno mitiimma badhera qolate niwaawete giddo shiqinshoonni hedo gara ikkasenna hoogase umikki hedo garinni mitte gufo borreessite xawisi.

Tenne malaattati qara horo aye man chino tenne malaatta la”atenni umosino ikko woloota jaddotenni aga rateeti, Misile la’inannihu maricho leellishanno?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, ki’ne giddonni shoolunni ajjannokki, ontunni roortannokki uminsa fajjonni beeqqitanno rosaano hanqafannoha xagichu horo, ama- dooshshenna horoonsi’anni gara, qorowote anjenni iillishara dandaanno qarra assootunni diraamu garinni shiqishshine leellishshe.

Sagale sagalete yaa manchi beettirano ikko hattono lubbo noonsa baalira heerate hasiisanno coyi giddonni mitto ikkitinota sagalete yine woshshineemmo yaate

Amaaru afiinni qubbichu fidale ka’anno malaati dino Amaaru afiinni qubbichu fidale ka’anno malaati dino Amaaru afiinni qubbichu fidale ka’anno malaati.

Looso kuni manchi saanqa woyi waalcho loosanni noo manchi leellanno konne waalcho loosanni noohu haqqa xaadise waalcho asse loosanni leellanno

Itophiyu Malaatu Afii Roso Lawishsha malaatu deerrinni iti ittu di”itino di”ittino dayi daggu didayino didaggino ha’ri hadhu diha’rino dihadhino borreessi borreessitu diborreessino diborreessitino Coyi fooliishsho deerrinni Abbebe daaraati.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mineho. mine lamewa beenkanni gallanninna daddalu mine yinanni.

Togoohu bushshu hoshooshama dani kalaqamunni kalaqamannohun- roore ranketenni ikkannoho Togoohu bushshu hoshooshama dani kalaqamunni kalaqamannohun- roore ranketenni ikkannoho Togoohu bushshu.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa godo'lara gamba yiinohoikka

Elekitironkisete uduune biddi assine loonsanni base fane konni golinni qajeele mannu horote gobbani higino elekitironkisete uduune abbire loosiisirano daddalu baseti.

Eletrikete motore tini elektirikete motore maa asitanote ayira kalanqoonite ise hiito mani horonsirano ise mama mama horonsinani su`maseno maati yinani

Xaphoomunni, ayee manchino xagicho lainohunni huwata noosihu xagga akimetenni uyinanni amaalenna hajajo agadhine garunni horoonsi’num- moro lowo horo noonsataati Xaphoomunni,.

Kaameelu aano horo lowote aanno horo giddo hedooniwa ranke marre iilta hakiini sa'enno lowo daafuro ajishate lowo horo afirinno tenne basera leeltanno baattote ofolla lowonta danchate

Mikita tini mikita yineemoti lowo geesha hawaasi katami giddo afantinota ikite gidoseeni lowo horo afidhinota ikite leeltano yaate mikita hawaasa sagalete horo uuyitano yaate.

sagale tini sidaamu giddo rosantino sagale ikkitanna, tenne sagale mayiinni qixxeessinanniro afootto ati? konne waajjo maati yinanni? konne haanjano maati yinanni?

Kuni siwiilu uduunichcho ikkana konne uduunicho horonssinanihuno kaameelunna xexerisi bairo tire biddi assate horonsinaniha ikkana qole kaeenttinni Kuni uduunnichi mayiinni loosaminohoro xawisie ?

Odoo giddose addi addi horo afidhinno uyiitanno horo yanna yaanateni ikanore bade afate hakiinino sae odeesnni noo manichi maricho sayiisara hasirinnoro buuxe afate lowo horo uyiitanno

Amma'no amma'note yaa daga woyi kiironsanni jawa woyi duucha ikkino manni mitteenni gamba yee kaaliiqansa huucciranno doogo amma'note yineemmo yaate

Mite mite haaro qaallare hasaabbe; togo yitinanni Togo mayyaate? Kuni qaali niwaawe huwatate kaa’lannonkeho? Babbaxxitino eonniiti horonsi’noonnihu? Hee’rate amuraati’ya giddoonni garinni horonsi’reemmo Rosaanote Maxaafi Maricho Amadanno?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kunni maati? maa la'nanireetti? woy maa loonsanireetti?

Rosiishsha Sase Aante shiqqino xa’muwara gari dawaro dooratenni Itophiyu malaatu afiinni dawarre Rosiishsha Sase Aante shiqqino xa’muwara gari dawaro dooratenni.

kuni manchi illete aana baxanxure wodhe maa la'anni noohoro xawisa dandaattoe? kuni manchi uddire noohu uddanosi dani hiittoohoro xawisa dandaatto?

Beetto umu danancho kalaquhu iima lede sufidhe woyi lexite biifano gara woleho leelishanni no qolteno kone hidhinanni base egensiisani no gedeti mannu harunse hidhara.

shiima doogo aanna shiimaadu qaquuli rosu mininni fulitanni doogote aanna godo'litanni afanitannoha ikanna tenne doogo aanna roorenka yannara cameelunni roore mannula haranotte.

Kuri leellanno manni isilaamu ama'no ama'ninno manna ikkanna mitu umoho isilaamu wodhannoha koffiyya wodhe nooha ikkanna mitu diwodhino. mittu seemma uddisise ayirignu afansha aanni no.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Isino hakkaanni hige ispoortenyootu gede gobbasi riqiwe heewisamate mudhino gede kullanni Itophiyu Malaatu Afii Roso Isino.

Meentu mine looso loosirano xusho gati budhano weesete hoga mudhano mine qaaqquleho weesete waasi furifurame iseni murre ittisirano amuwu worimete su'mise.

dandiitannota xawisinsa Rosaano borreessitanno yannara angate culkame sa'ate wodhinohu leekkate kofira agna wodhe hanni umo kulannoehu mitiinsannonsari hee’riro kaa’linsa ayeeti?

Tuqu xaadooshi faajete loossanna afe mannu baalu kalqehu horonsiranohu hamatu no hattono muli barri kawa boodu manni callu giddoodi hajora yee maaxe horonsiranohuno dihoogano.

biifanoti dancha gedde asinne amandoonniti lowonitani wodanna tashi asitanno badala afantanoha ikanna tinni badala xaara hakeesha itate di'ilitinno iilituha ikiro sagalimate lowo horo uyitanno.

alem yinanniti umu qiwaate ikitanna tinni qiwaate umoho lowonnitanni injitanota ikitanna tenne qiwaate afira dandinannihu babaxitino superimariketuwa maratenni afira dandiinanni.

Kuni hojasi gotiimma ikino ijaari misilete aana leelani noonkehu adi adi dadalu suuqa sagalete mini bunu mini baanke hatonobabaxitino dikaasine no.

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Sai barra borreessate rosira qixxeessi’rootto gufo sayissanno sokka mulekki noo rosaano ledo lame lame ikkitine mimmitoho kulle.

Kuni rosu mineeti yaate misilete la`nani heenomohu kuni rosu mini rosaano lamu qaaquuli gidoyidini fultani borsansa badhete bayidhe hoowete gidoyidini fultani no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho maa asittanni nootte? Badhesenni hige mayi noose? Midaadoho manna maa wodhittinno?

Meyaati qoossosere affannonna qoossosera xa’mitanno gede dandiisa Meyaati qoossosere affannonna qoossosera xa’mitanno gede dandiisa Meyaati qoossosere affannonna qoossosera xa’mitanno gede.

Kuni Tophiyu lee kifile malaatu afoo ronsanni maxaafi Rosu Minis- tere dadhinoonni afoo rosate hasiisanno rosu bude kaima assine qixx- eessinoonniha ikkanna hexxsino rosu budiha qaranna cinaancho mixo jeefo ganate.

Tonne kiiro malaate leellinshummo geden- saanni hatte anga wole anga qoti aana wora Tonne kiiro malaate leellinshummo geden- saanni hatte.

Anganni wayita co’immasi buunxummokki aga dhibbaho dituggan- Anganni wayita co’immasi buunxummokki aga dhibbaho dituggan- Anganni wayita co’immasi buunxummokki aga dhibbaho.

Adawu agaraano kuri adawu agaraano gobba agartannore ikkite gobbanke babbaxxino allaggi gawajjannosekki gedenna cancu heerannokki gede agartannore adawu agaraano yineemmo

Buuxote Safaraano Gufote bisubba garunni horonsi’ra Taalo borrote malaatta horonsi’ne borreessa Jajjabba fidale horonsi’re borreessa Assaawe aante agadhite shiqqino gara.

manchu farashu gaarenni haranni leelanno tenne farashu gaarera gonnete waaju cameeli haranni afamanno qolle ka'eenitinni tenne gaare mulle haanja haqe afanitanno.

Hattono, dhibbanna hinciicamme yitanno malaatta huro hura keeraan chimma yitanno malaattanni leellinshummoro, sumuu yaatenni sao coyi guraanni eankera dandaanno, Kaa’lama konni woroonni noori giddo hiikkunninni loosu aana hosa?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Aleenni la’inanni malaattanni huwata dandiinanni garinni albu, maccii shshammetenna akatu malaatta la’nummo garinni xawisantanno, loosa mayinanni?

konne darga bababxxitino dani muronna laalo nooha ikkanna, tini muronna laalo manchu beetti'ra lowo kaa'lo uytannota ikkitanna, tini murono lowontanni biiffe fulte hattono, rarra'e leeltanno.

Kunni tuqu xaadooshi hiikoneeti? Konni tuqu xaadooshira saka hiitoo garinni sansanni? Konni tuqu xaadooshita bunshesinna danchumasi maatiro bade xawise kuli?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Danquullu qaaqquulli qaafa hanaffanno wote qorophotenni amada hoongiro ubbeenna babbaxxino bisi aana jaddo iillitansara dandiitan- Danquullu qaaqquulli qaafa hanaffanno wote.

Weedote kiiro giddo mittu sini handaarra amadino? Geewote kiiro gufora ontikki sini hiikkonne misilshu afoo giddosi amadino? Geewote kiirora sayikki gufora ontikkinna tonaa mitikki sini giddo noori misilshu afuubba hiikkuriiti?

Kone misilete aana leelano waa daadano waa yinaniha ikkanna koni daadano wayi alini kinaamu dargini eela hige dirani noota buunxe la`nani.

Niwaawe Konni woroonni aane lamu gafira shiqqinoha ejjeettichu dodaanchu Shaambeli Abbebe Biqili heeshsote dhagge umi gafa rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine ha’runse, aamamannohu hiikkonneeti?

Tini beetto umoho shurrubba shulbu assidhe goowaho biifannore wodhite jattono biiffanno uddano uddidhe lowo geeshsha hagiirraame ikkite hinyi yite noota buuxissanno.

Shiima geeshshe keeshshe rosiisi’ranni hee’re uwe dammeenna qajeelshaanchunna jaallasi haadhe fayyimmate aga- rooshshi mine massitannosi wote dhibbisi hasiissannokki hellee ikke leelli.

Tini raadone raadone yaa manaho soodono barrano hawarono hashano ikko duuchanka woyite sokko woyi egenshiisha sayisanota ikite leeltano yaate yine hendani.

Kuni godo'lete wido gammannire ikkitanna tene godo'lenni itiyoophiyu alamete hewwo hewwisamate harunsaancho ikkinota xawissanno odoo ikkitanna kuri massitanni noore labbano'ne?

Xeena yaanno malaati noowa heereennanni woyya xeena ikkinota leellinsheemmo akata Itophiyu malaatu afiinni xawisse Xeena yaanno malaati noowa heereennanni woyya.

orenkanni hee’noommo yannara meyaata lainohunni soorro dagganno gede assinoonni batinye sharronni meyaata rosiisa daga rosiisate yitanno wodha adhantanni daggino orenkanni.

Togo yinanni woteno, malaatu afiinni la’atenni macciishshate dandoo, malaatu afiinni nabbawate dandoo, borreessate dandoo bowirsa malaatu afii jirte egenno halashshanna lossate dandoo ikkinota huwata noonke, beetti maricho assa noosi?

Kuni qawalete boroote mine ikanna kowichono leelanori haqquni loonsoni udunichino woyi xauluni londoniri woyi qinesinonir ofolatena irikirate hooro aanonkerin leelanori?

Lawishsha: laa, tiii, kuuu la”a, tii”i, kuu”u Biddissa Konni woroonni shiqqino fiche afidhinokki qaalla fiche uytanno garinni taashshite borreessite kifilete nabbawi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Shama shammaareetta qae mamiicho nootte? Manna maa afidhinno?

kiniketenna ogimmate raga loossanno ogeeyye kaajjado koatte, luko, kolishsho siwiila xadinsanni yanna horoonsi’nanni maxanxare, kaajjadu goginni loonsoonni angate luko,w k kiniketenna.

Tini addi additi murote laalo leelishanore la'numoro mannu dikko shiqishire addi adfi garinni babbaxitino e'o afiranota leelishanno ise woroono amagnootino lowonta danchaho

nni kiir aanch nni kalaq ant anno diborr eess anno guulch nna Qaali suude Babbada lawishsha seekkite laitto gedensaanni rosiishshaho uynoonni qaalla qaali suudu widira qolte borreessite seekkite xiinxalli.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa assanni noohoikka udirinorino hiittoohoikka

Kunni egenshiishi e"eote biironni fulino maxaafichoti. Konne maxaafa boreesinnonni afii amaaru afooti. Iimasi hatee biirora loosanno manni leelano. Kunni loosi mootimma loosano loosooti.

Ejjeettichu Shaambeli Abbebe Biqilihu heeshshote dhagge Gafa Mite Abbebe Biqilihu annisi kalaa Biqila Damissehunninna amasi dukko Wud- dinesh Beneberu Ejjeettichu.

tini geercho mancho ikkitanna angasera umise mayimma leellishshannoricho amade noota leellishshanno. badhesenni buuyyote mininna haanjullu biiffa haqqenna hayiso no gede leeltanni no.

Kuni mati yinumoha ikiro gafumate yinaniha giduni woyi bulete loonsanitanna addo saadatewini woyi laluwinni afinnanirichona hatono intanina anganiricho ikase bunxemo?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera shiqishshe, Misile aana la’inanni gaware(baattote loosaasine) maricho assitan?

Kuni shaanahi yinemohanna hanja murowa hige gamamanoha ikana qoleno hamata manna nooha ikanna Kuni mannino dikiranni nooha ikinota buuxa dandinemo?

Afantino gashshaanonna annuwa tini beetto afantino gashshaano giddonni mitte ikkitinoti sidaamu latishshu maamara massagganno manchoti tini mancho lowo geeshsha egennaamete

Faaro faarote yaa sidaamu dagga wedellunna seennu mitteenni gamba yee goowansa woyi gacconsa xaadise budu godo'le godo'lannota faarote yine woshshineemmo

Kunino kalaqamannohu qarunni baattote wayinni, bubbetenni, soor- rantanno ayyarenni, hattono baattote goshooshanniiti Kunino kalaqamannohu qarunni baattote wayinni, bubbetenni, soor- rantanno.

Lowo manni Misile Dhiwante minese goxxino mancho lophitanni gobbuwara angate anjenni kainohunni haa re xagisi rannori hoogino daafira dhiwame goxe hakkaanni hige reyanno manni kiiro hala ladote.

Lowiddaanna gambooshshuwa beeqqate dagganno wosinnanna daa”ataano haa’re koyisatenni koyisaancho gobbanke afidhanno daa”atate horo daa”ata yaamamatenni egennamantanno, Aante noo malaatta giddo labbaahu koo tee leellishanno malaati?

Lowo yannara, poletiku, dagoomunna miinju beeqqooshshe hoogge keeshshitinota gobbanke meyaatera labballu ledo taalo ikkitino qoosso agaranteennansa taalo beeqqansa huwatate meyaata guutisa hasiissan- note.

Rosiishsha Mite Aleenni uyinoonni xawishshi garinni aante noo mahooyyaano malaatta hi’naano malaatta widira qoltine Itophhiyu malaatu afiinni leellishshe Rosiishsha Mite.

koatte manchi beettira duucha horo afidhino gede kullani, ikkolla ikkinina albi waro mannu koatte nookkiha hiikke basetenni base mulla lekkanni sa''annoro afootto ati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu mayi giddo duunnamme ofolle nooho? may aanna hogowame nooho?

konni qooxeesira leelanori addi addi biinfillu uduuni loosaminohu mannu egenoniiti konne dargga leeltanno addi addi muro giddose lowo horo afidhinno

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kawiicho baadiyyete loonsanni muuze maa assitanni nooikka

Qoonqote Tuqqo Qaalla tiim mitiimma kalaqamunni daafamatenni siis hasiisannonke faafirikkatenni industiretenni Rosaano qoonqo xaadisse Burquuqama” mayyaate? horo maati? Hanni kayinni hattenne isayyo Laini?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? ooso maa kultani no?hito ikkite no?albansani mayi kulani no?

Kunni uduunichi seensileho woye biinfileho horoonsi'nanni uduune ikanna horosino Manu umu gurunbanoki gede fixirate ikanna roorenka woyite seenu horoonsiranoha ikanna konni uduunnichi su'mi maati?

Ikkol- lana, shiima kilo meetire gedensaanni Abbebe Biqilihu, egennaminokki- aju beetti balaxe albaanni massaganni noota mannu raadoonete giddo duduwaanchinni macciishshi.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho loosanni noohu makeenu maa assanni noohoiikka

Deerase agartino sagale baallante daimotira yinonni sokka lowo geeshsha tashi yittanae nabbawoommo eella shiimadu heerenna qaaqqule amada hoongiro lophitenna qola didandiinanni sagale intaniti jawa waaga afidhinote baalunku coyira.

laggaho wayi mitte doogo amadde haranni nooha cala ikikinni babaxitino doogga widoonni higge haranni no wayi gamiranno babaxitinoti haanja murro afantanno.

Maxaafa xurtino anganni amammadanna qoolla fana dihasiissanno Maxaafa xurtino anganni amammadanna qoolla fana dihasiissanno Maxaafa xurtino anganni amammadanna qoolla fana.

Tini babbaxxitino jadduwamini gid- hee’nanni qarqara, loosi’nanni baatto qarqara, dooggate, babbaxxitino faabrikkara, minna minnanni darguwara iillitanno jadduwaati Tini babbaxxitino jadduwamini gid-.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Kaa’lama gawajjanno budeeti; gata noose Itophiyu Malaatu Afii Roso Kaa’lama gawajjanno budeeti; gata noose Itophiyu Malaatu.

Lame anganni xawinsanni malaatta giddo konni woroonni noore leellishatenni xawisa dandiineemmo looso koatte sagale heewo shae daabbo farsho Lame anganni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bude agartanno annuwaati. konnira manna araarsitannoreeti.

Addintanni xeerto Mule leellishate Muli xeerto leellishate leellishate kuni kuu”u ku’u tini tii”i ti’i kuri ku”uri ku’uri Biddissa Woroonni uynoonnire leellishaano qaalla horonsidhe coy fooliishshuwa borreessite kifilete ka’e nabbawi.

Xeena, bubbe kore lame malaatta mimmito labbanno gede assannoha mitto Itophiyu malaatu afii akata xawisse Xeena, bubbe kore lame malaatta mimmito labbanno.

Xab- bino’nekki malaatta heedhuro rosiisaanchu malaate lede leellishan- no’ne gede xa’ma dandiitinanni Xab- bino’nekki malaatta heedhuro rosiisaanchu malaate lede leellishan-.

tini misile maa xawisano? harahu maati? dana hitroho? dogosi hittote? hikidini dani no ?hikka harani no?midadosini maeichi no?albasini marichi no?dogosi magwshitw? tini muro maa labano?

Qodhano kuri keeru agaranoti mitu kaameelira ofolte mite baseni wole base sa"aniti noohu gancu kalaqamenna hogombe ha'ne ha'nanni hee'noonihu gedeti assinonihu.

Sagalete mine woyi jajjabba hajora mannu marre fooliishshirano base gede assine hala'lado loonsonnitta tene faayya gede biifinsonni sagalate iibbinore agate hatto booharanni yanna saysate faayyate.

Tini babbaxxitino jadduwamini gid hee’nanni qarqara, loosi’nanni baatto qarqara, dooggate, babbaxxitino faabrikkara, minna minnanni darguwara iillitanno jadduwaati, Uyinoonniri giddo lame anguwa horoonsi’ratenni leellinshanni?

Qaallate Egenno Qaallate Xawishsha uynoonni qaallara miilla ne ledo hasaabbine umo assitine umi ne xawishsha hakkiinni aantine borqaallate xawishsha uytinihu gedensaanni huuro naggi assitine kifilete rosaanora nabbabbensa.

Misilete giddo leelanonkeri giddo motorenna kaameelu motore tini manaho ayirinore darguni darga masitanota ikittenna mana umosinii darguni darga masitanota ikite leeltano yaate.

lekkate kaase godo'laano mamiichi gobba go'laanooti? lekkate wodhite noohu caammu hiittooho? mannu lamu dani uduunne uddire nooha ikkanna hiitto danaati lamunku?

Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’nekki malaati.

Kuni misilete leelani noonkehu egenaminoha ikkana mayiini egenamino yiniro sirbunni diraamuni egenshiisha sayisateninina babaxinore loosateni egename leelano yinani yeemo ani.

Dagoomu, miinjunna poletiku millimmora meyaati baqqi yite beeqqaseeti Dagoomu, miinjunna poletiku millimmora meyaati baqqi yite beeqqaseeti Dagoomu, miinjunna poletiku millimmora meyaati baqqi yite.

Kuni mati yinumoha ikiro lekate kuase godoli'tanno godol'asine godol'e hanafe noota la'nemo ikana insano amalantani nootana uurite noota buunxemo afa dandinemo?

Xagicho qixxeessinannihuno lowo rosu uurrin- shinni qajeeltino xagga loossanno ogeeyyenni haaro doogonni faafriku giddooti Xagicho qixxeessinannihuno lowo rosu uurrin- shinni.

Kuni keeraanchimmate qorowo qajeelshi kaima assi’rannohuno loosinsa akatinna loossanno qarqarira ho’roonsidhanno maashiinna garinni agadha hasiissannonsa xaphoomu keeraanchimmate qorowo wodho giddo amadinnoho.

Mannu xawishsha aanorichira borro borreesse loosisi danana aano owaante bade wore sutano doogote gama widooni doogote iima togoore loossa kayinni xa'misiisanoha ikkinotta afa noonke.

Dancha rosu guma abbate rosaano shoole qara ikkinoricho assa hasiissannonsa kifilete rosiisaancho ha runsa kifilete beeqqo assa maxaaffansanna daftaransa xiinxallanna kifiletenna mini looso loosa.

Konninni aanche rosiisaanchi’ne kaimi malaatinsara ogimma woy su’ma xawissannore hoodisatenni soorrantanno malaatta bandanna malaattate akatta huwatate ledo shiqishanno’ne roso wodanchatenni harunse, lawanno’ne?

Abbebe Biqilihu qeesete rosi mine rosinohu dirisi geeshshaati Abbebe Biqilihu qeesete rosi mine rosinohu dirisi geeshshaati Abbebe Biqilihu qeesete rosi.

duucha sgalete mini noohu giggo maalu sagale intanni minira beettu e"anna waalchoho xexxerrisu no ise mule wolu beetti uure no

Qalame loonsanihu mayiiinti tene qalame worre heenooni uduunichi loosamonohu mayiniiti konne darga leelanno addi addi uduunu dani leelishanori maari isi leelanno qooxeesi hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu kunni mayiiniho? Kiilotey maa mazanannitte?

Kuni lelano manchi ijara minaniwa nooha ikana loosisi qechino ijara gatamarate woyim ijaru kajje urano gede horonisinani siwila loosano manchoti

Jeefoteno mittu mittunku fultine Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno mittu mittunku fultine Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno mittu mittunku fultine.

Muro amdanori addi addiri mannu sagalle heeraate ikko gidose babbaxitinno sagalimatenno lowo horo uyiitanno hakiini sa'enno giddose addi addi badi xagga leeltanno

Xawino’neikki malaati hee’riro rosiisaanchu malaate ledan- no’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’neikki malaati hee’riro rosiisaanchu malaate ledan- no’ne gede xa’ma dandiitinanni.

Lawishsha Iseri woretenna Worenniti gortinona Beera De’ma Loletina Lole De’ma kuulatena Kuula hatti gorteennana Dikko tenqe duunahona Tenne kiiro giddo xuruurroonni qaalla mari higaancho aanchito leellishshannoreeti.

Kunni beeti adawu agaraanoha ikanna konni manchi albaanni borrote udunichi no Kunni uduunichi biiretenna dafitaraho. Tenne biireti horoseno addi addi borro boreesate.

Adawu agarano quchumaho koshi yiiwa baalla dodde marte kipho qiisittano gobbate keeri daafira qeechinsa lowoho base baallate marte loossa dandiittano.

Lawishshaho, mittu oofaanchi doo- gote aani malaatta hajajjanno doogote amanyoote agadhikkinni oofiro, oofaanchu hunosira higgete aana worroonni garinni baaxxa hasiissanno woxe baaxxanno.

Siwidinete qajeelshaancho kumu roorricha Oni Niskaanenihunni egennami yanna Siwidinete qajeelshaancho kumu roorricha Oni Niskaanenihunni egennami yanna Siwidinete qajeelshaancho kumu roorricha.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manchu kunni maa asanoho? gowaho maa wodhinoho? anga maa amadino?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori baandeerahonna baandeera dirrissanno noo oosooti. kuni ikkanno noohu mamaati? iso mayra dirrinsanni?

Kolishsho koatte lekkate wodhite ofolte no beettooti. Tini beetto ofoltino base bifaado ikkasenni babbaxitino dani daraaronn mu'ro kaayinse worroonni baseeti.

Kuni su’mu wonshaanchio leellinshanni gari(b woy angate hoowi qote heedheenna albaanni godowu taalinni shiima geeshsha ale qole kaase dirrisatenni uurrisa.

dandiisa, ayeeno dagoomu, poletikunna miinju millimmo giddo beeqqooshshinsa lexxanno gede assa, heedhanno daga giddo meyaati labbaahu ledo taalo hedo murate qoosso heedhannonsa gede kaa’la, rosi- isanna guutisa meyaata guutisate qaafo giddo gamete.

muziiqu udunni giddo mitte ikkirtinoti su'mase gitaarete yinanniti kiirose lame lamu barcimi aana worreenna badheseenni biiffanno kuula buurre loonsoonniti no

supperimarkeettete mirte duucha basera afantannokki daafira ise afira lowo geeshsha waaga baatisiissannote ikkollana barbarete suudenni loonse ashshange worroonniti addinta danchate

Ethiophiyunnihu egennaminohunna lowo geeshsha baxamino sirbaanchi Tedy afiroho. Tedy kolishsho uddano iddire angasi xaaxire oso'lanni afamanno. Goowisirano culka wodhunohu leellanno.

Tinni yannate garinni woyaabe fultinno dadooti. Tenne dado faafirikunni loonse fushinoonnite. Tenne dado mannu kadhe goxate hattono mineho uula biinfileho karate horoonsirano.

Kuri misilete aana leeltani noori bisu milimo asitanore ikite woyi fayimmate agarooshira yite uminsa fayimara yite sporte loosani egenanitinoreeti yine hendani.

Kameela lonosoonihu addi addi uduunicho ganba assineeti kameelu mannaho ikko addi addi uduunichon hogophate lowo horo aano mulesi leelanno mini addi addire wodhate lowo horo aanno

Abbebe Biqilihu layinkita maaraatoonete culka adhe gobbasira higi wote Addisaawu manni raaphe fule ejjeetticha haa’nanni gede haa’risihu gedensaanni Nugusichu shaamballimma nna voolswaagene kaameela ba’raasinosi.

Xaphoomunni, qorophote mayimmanna horo afe loosu aana hosiisa lub- jaddotenninna reyotenni ,uduunne ba”atenni gatisate ikkinota huwata hasiissanno Xaphoomunni, qorophote mayimmanna.

Gidde moolenna mure uulla karre arrishote gandiise hakkinni ha'ne mite basera wore horo xo"o yee mooliro adumete masine gane guma galawuwinni bande adhinanni.

Waa kone misilete aana la`nani heenomo wayi angayiikiha ike mittowa konfe ganba asine laalchoho woyi kunee leeltani noonke timaatimera hayikinsayite.

Lamu sidaamu dagoomo budunna balchoomu daga giddo budesi sidaamunita leelishanoha gonfa qodhite doogote aana lamunku kofiyya wodhite hadhani noti leeltano.

Base mannu ofolle gangallattanni buna aganni sagale ittanni nootta labbano tene basera xoqixoqeno no uduune daddallani suuqeno no lamu geerri kayinni gonfa godhite gujamu alba qinitira higge hadhanni no.

dikotte giddo babaxinno danni qaancinni afantanoti babaxitinoti hidhinanni hirra afantanno lawishshaho duumushunkurit, dinchu, karootte hatonno waajushunkuriti afamanno kuri hiranno sagalle qixeesate hasiisanno.

Biifisa biifisate yaa mayyaate biifinsannihu maati biifisa hoongiro marichi qarri heeranno biifisa mayra hasiissanno biifissannore mayinanni woy mayne woshshinanniro afootto

Kunni albiidosi kinchunni hijaaroonni mini mayi horo aanoho? Konni minnira albaanni mayi nooti leeltano? Munu aanna buuroonni danni hiittoohoro kuli?

Qaallate Egenno Reekkisaanonna Amadisiisaano Qaalla Biddissa Uynoonni lawishshi garinni coy fooliishshuwa umira shiqqinore reekkisaanonna amadisiisaano qaalla horonsidhe addi addinni borreessantinota xaadisse lame xawado coy fooliishsho assite borreessi.

Qoleno, geerchonna geerchu yitanno malaatta aju woy ispoortete do’laanchi yitanno malaattara horoonsi’neemmoha albunna akatu xaw- ishsha gagasonke gobba qolle fushshine horoonsi’nummoro, sumuu yaate aana qarra kalanqeemmo yaate.

Baallicha Worawoha diinu anga yiisita assi? Luulsaggadi urde baallichanna woloota Sidaamu gosa moote dogisiissinohu mayraati? Laanqamo Naaramohu ‘Rasi Dastinni’ filame gaadu looso hanafihu mamarooti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori buusa fulanni noo mannaati. kunino geerxhonna wedellaho.

Seennu oromote daga uddira bude leelishshanni no gedeti angate haysicho haqalcho hadasinqe amaxittanoha amaxe insa ayima seekke ilamatswe kulanni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri qaaqqulli maa kareenna mayi aanna ofollitte nooreetti? Alibansani uuritte nootti maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ko"attete. tini ko"atte lekkanke gufichunni agartannonkete.

kuri lala lelitanori babatino dana afidhinoha ikana siricho sa'ate horonsidhano dogo simu tadoshe asatennina babatitino sadate owanite huyitano manotiwini horonisiratennit

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini quuphu sagale hiissinannite maaho qixxeessinoonnite

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Danu danunkunni loonsse buuronni qalame hiittotte?

Kuni egenshiishi leelshannori addi addi horo mitte basera heerannore bade afate lowo horo aano tini beeto albise aana buudhitani leeltanno seesise lowo geesha biifanno

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, konni rosi gedensaanni Meyaatera labballu ledo taalo qoosso nooseta Itophiyu malaatu afiinni xaw- issinanni Itophiyu.

Kuni minne ikinotana loosame woyi heerate injino gede ikinokitanna xaala loosame nootana ikado ikayiwa hige bobahay nooha ikinota buuxa woye huwata dandinemo?

Maxaafa wolu mannira arginsanni wote, argi’ranno manni qorowotenni amadanno gede kula hasiissanno Maxaafa wolu mannira arginsanni wote, argi’ranno manni qorowotenni.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori kaameelahonna dagate. tini daga maaho fultinote? loosinsa maati yitine heddinanni?

Buudhinanni garinni qixxaab banno xagga, kininetenna du’namaanchu garinni qixxaabbanno xagga wo’manti uminsa deerranna uyinanni gara afidhino, Misile aana la’inannihu kalaqamunni baxisannohu maricho?

Gobbate giddo loosantinore ikkitinohura baara gobbaayidi woxi soorro gatissannohura Gobbate giddo loosantinore ikkitinohura baara gobbaayidi woxi soorro gatissannohura Gobbate giddo.

Kuri haqqete giddo afantannori sidaamu budu nna da"attote uurinshi giddo no hawultuwa lowo xagge loose sainno manni hawulte giddose amaddinnota ikkitanna lawishshaho yettera boolle, fiisa ficho, woldeamanuel dubbale w.k.l amaddinnote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu mama ofole noo? Maa assanni? Umoho maa wodhinno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Minnu kunni minamino gari hiittonitti?

Shiqqino malaatta akatta lainohunni rosiisaanchi’ne aanno’ne xawishsha wodanchitine ha’runsitine xawishshu gedensaanni shiqanno’ne rosiish sha loossinanni, Shiqqino niwaawe garinni wogate uduunnuwa roore yanna marichin?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tini haqicho maaho xaqanta no ?hoeose maati? aleseni noti boreo mayitanote?

Maxaafu qoola qorowotenni fana, qoolu dadhamannokki gedenna hunkuunni ba”annokki gede amada hsiissanno Maxaafu qoola qorowotenni fana, qoolu dadhamannokki gedenna hunkuunni.

Abbebe sharrosinni keeshshe gobbate deerrinni borreessante noota ontu kuminna tonnu kumi rekoorduwa hiiqqatenni egennaminoha ikkanni dayi Abbebe sharrosinni keeshshe gobbate.

Mannootu roorunni boohaaratenna loosoho daa”atate looso beeq- qitanno Mannootu roorunni boohaaratenna loosoho daa”atate looso beeq- qitanno Mannootu roorunni boohaaratenna loosoho.

Nabbawate Gedensiidi Huwato shiqqino xa muwa daftarikki aana borreessitto gedensaanni uynoonni qaalla giddonni hasiisanno qaale haadhe fanu dargira wonshi Nabbawate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Konni mittu mittunku su'mi maatti? isinno mayiinni loosamminno?

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiissinannite ise? tini kultannori doogote mule noo haqqichooti. tini haqqicho ma horo uyiitannonke?

Shoole qubbuwa eranteenna diriirino shiimu qubbichi birxenni sammichinke aana masqalu Shoole qubbuwa eranteenna diriirino shiimu qubbichi birxenni sammichinke aana masqalu.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Babbada noota qoonqote tuqqonni babbande worroonni qaalla daftari nera xaadissine borreessitinihu gedensaanni kifilete rosaanora huuro naggi assitine nabbabbensa.

Hee’neemmo minnankenna olliinke co’imma agara hooga dhibbaho tuggannonke Hee’neemmo minnankenna olliinke co’imma agara hooga dhibbaho tuggannonke Hee’neemmo minnankenna olliinke co’imma.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? dubbu mereerro maa minnoonni? doogotte woroo hige mayiinna mayi noo?

Base tini booharanni babbaxewore muushi assanoreno ikko egennote ikkanore amadisiise loonsanni base ikkase bikkini lowo rosicho uyittano baseti tini biirote base.

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitine la’ini geden- saanni uyinoonni xa’mora Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera qolle La”ate.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Babbada Biddissa Aante shiqqino qaalla uynoonni lawishshi garinni qoonqote tuqqonni babbaddine mule’ne noo rosaano ledo waaxo ikkitine kifilete nabbabbe.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Nabbawate Albiidi Huwato Biddissa Niwaawe nabbawakkira albaanni haxo mokkookkisanno dhibbi taraawanno doogga, amadiro leellishanno malaattarenna hiissine gargadhinanniro kifilete miilikki ledo hasaabbe woroonni shiqino qallate gishshi giddo fano darga wonshi.

MIni saada utiitanno horo maati mini saada gobba saadawiini badanoseri maati tini saada noo qooxeesira afantanno addi addi haqqe uyiitannohoro maati

Mannotu rosaminohunni heedhannonna loossanno qarqarinni wole haaro darga yannate geeshsha assitanno millimmo Mannotu rosaminohunni heedhannonna loossanno qarqarinni wole haaro darga.

Konne huwatatenni, loosoho raha, keeraanchimmanna ge’ne agara, yanna garunni horoonsi’rate horo noonsata anfe fultanno amanyootuwa wo’munku manni agaranna agarantanno gedeno mitteenni loosa hasiis- sannonsa.

Kuni lowohu kalqete olompikete ejjeettichi bisu gawajjo noosiha nafano ikke digaana olate heewora beeqqe babbaxxino baraarsha adhino, me”e kiiro aana?

Yannitte xagisa baadillichote xagisanni roore hursitannotenna gaxxinannite Yannitte xagisa baadillichote xagisanni roore hursitannotenna gaxxinannite Yannitte xagisa baadillichote xagisanni roore hursitannotenna.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano konni rosi gedensaanni Rosaano, xagichu mariachi mariachi kaa’lora hosannro Itophiyu malaatu afiinni kultinani Itophiyu Malaatu.

Duuchu golinni duucha massago hundaani heedhano massagaano tini gamba yite no illachi hasaawa ikkanna hasaawu kuni guma abbanoha ikka noosi hasaambe calla aguraniha ikka dinosi.

Kuni misilete aanna leelanori manu mine minanni woyite kinchu looso loonsanni woyite siminito shaafuninna wayini karisisate horonsiranno udunichoti, kone udunichono manchi beeti umisi deerinni aleni ikkewore loosate halashenna rahote loossate horonsiranno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Maxxaffu kunni mayiiniho? isinno mayaannoha?

quchumu giddo noo basera sagalete mine injaanno garinni biifinse loonse haqqichote hunda wonbare worreenna badhesiinni hige duucha misile loonse worroonni mini no

Gobbate gashshano hamata noose base basetera tene gashshaano giddo mitu kaajja du mitu shhaqqadu shoshaqu heerano koni daafira isi ayeeno ikkonna daga insara hajajama hasiisanolla.

Adhamate amurate woyi bude wonshinanni woyte mannu albaani qaale e'nara woyi mine maate faajetenni affara yine biinfe marranni togo wo'ma uduune uddi'ne.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro tinni mayi daafirra borreessinoonni ise?

Meeya beetto babbaxitino sidaamu budu uduunnenna budu umo amaxxate garinni seesse goowaho ba'latto wodhite sidaamu bude mixidhe dagganno ilamara saayssara hasidhinota labbanno.

Gobbanke paarlaami barcimmara meenu kiiro xibbunni shoollaa anga assate mangiste sharro assitanni Gobbanke paarlaami barcimmara meenu kiiro xibbunni shoollaa anga.

Maxaafaho gobbayidino ikko giddoodi qoollara hasiissannokki misil- lanna borro kayisanna borreessa dihasiissanno Maxaafaho gobbayidino ikko giddoodi qoollara hasiissannokki misil- lanna.

Kuni maanich abay gidibe yinaniha gimbata woye gidibe woyi way kofato loosinoha ikana isino xaa yanara lubote nookiha ikinota huwantemo

Qaaqo biifado mite shaafeta yitanota shamize udidhewoti osolitani umoseno quxurxure woro qolte amaxite danase e`ara martino arisho labanoti misilete aana leltano.

Xagicho horoonsi’neemmo wote assa hasiissannonkeri Akimetenni uyinanninke amaalenna hajajo adhanna loosu aana hosiisa Xagicho hidha hasiissannonkehu gari bayichinni Xagicho horoonsi’neemmo.

Rosiishsha Mite Aleenni Rossini garinni aante noo malaatta albu xawishshanna wole mac- ciishshamme woy xawissanno Itophiyu malaatu akatta horoonsi’ratenni rosiisaanchi’nera xawisse.

Borreessate Bude: Ledote Malaate Qummishsha Ledote malaate horonsi’nannihu: mitte xaphi yitino hedo uyni gedensaanni qolle tittirsha aate, saate kiirotenni borreessinanni woyte saate daqiiqunninna daqiiqa sokondunni badateeti.

Qaallate Egenno Addaarro Fiche Biddissa Woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xuruurroonni qaallara niwaawete giddo eonsa garinni addaarro fiche hasse borreessi.

Mittu wogate uduunni wole wogahunni baxxannoha sase korkaata kuli Mittu wogate uduunni wole wogahunni baxxannoha sase korkaata kuli Mittu wogate.

Roso rosu manchi beettira hasiisanno coyi giddo mittoho roso rosa wo'ma mancho assitanno roso rosa hoongiha ikkiro gowwa ikkine ba'nanni

beetto angasera amaddinohu qaaqqulleho yunisef yinay uurinshi ikkadonna dancha ikkitinno sagale itaa gedenna konne itiha ikkiro danchu garinni xiwamikinni lophanota leellishshanno.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manchu maa la"ani no?la"anori hitoreti? isi maa udirino? isi maaho irkieino?

tini misile maa xaawisano? kumi manchu maa asani no?maa la"ani no?affoho maa diphino? isi maa udirino? isi mayi anna offole no?albasini marichi no?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri maa assanni noo mannati qole xawannori biinfori maati

Amma'no tini leeltanni afantannonketi mittu dani uddano uddidhe uulla woyi woroonni ofolle noo manni zeemunni sokko sayissara uurrite noori leeltanno

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini doogo maa assitannote makeenu kuu'u maa loossanni uurre nooiikka

Mannunni kainohunni kalaqamanno bushshu hoshooshama leel- lishshanno misile kiiro aana leeltanno Mannunni kainohunni kalaqamanno bushshu hoshooshama leel- lishshanno misile kiiro aana leeltanno.

Addi addi laala giddose adda ddi horo afidhino afidhino horo giddo leelanori sagale, addi additi baadi xaagga wkl ise giddo afamanno

Kunni kuchumu gido noo sumuda ikanna kunni quchumi hiitee dagra qara quchumaati? Konni sumudu qooxeesira marichi leelano? Sumudaho badhesiinni hige leeltano ama'no hiiteneeti ama'nooti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqullu mayi mineetti noohu? maricho assitanni? uullanni qole maa karoonni?

Kuni sasu goomi udunicho woyi darguni darda taareesano richot iseno bunxemo qoleno loosanohu elektiriketi ikitinotna woyi laambuni loosanok udunicho ikinota anfeno?

Kuri manoti lowonitanni tini ooso reayinsani lowo dadili machishaminonisa gede tawisinhoa ikana kuri manotino adid adid kasete loosi qechira lelitano

Rosiishsha Sase Ontunni roortannokki, shoolunni ajjannoki gaamo kalaqqine meentu mini giddo iillannonsa loosu duhanna kunni ledo amadamino qarra leel- lishshannore harammadda rosu diraamma Itophiyu malaatu afiinni shi- qishshe.

Akimetenni barru giddo saseenge soodo, barra nna hawarro adhinara hajanjoonni xagicho barru giddo mitteenge woy lameenge adha qarra diabbitanno Akimetenni.

Faarsanuchu afaminohu gobba qansicho ikkinohu kuni sidaamu budu uduune uddire no sidaami gobba daye lame shiimadu seenni ledoti noohu baxisinoe insano ane.

Mini saada uyiitanno addi addi horo maati tini mini saada leeltanno nase hiitoote mulese leelanno addi addi haqqu dani hiitooho

Koo-teete taalloonyira balaxxe illacha tugginorinna meentu wolqa labballunni taalo horoonsidhinori lophate aana noo gobbuwaati Koo-teete taalloonyira balaxxe illacha tugginorinna meentu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? borro ayi daafirra borreessinoonni? ise marichi aanna noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Su'ma maatti yinnanni? maa wodhinanitte? magee horo noose?

Gobbuwatenna kalqete deerri gambooshshuwa beeqqa- teetnna w k l Gobbuwatenna kalqete deerri gambooshshuwa beeqqa- teetnna w k l Gobbuwatenna kalqete deerri gambooshshuwa beeqqa- teetnna.

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera qolle Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gari dawaro.

kolishsho biifallite doogo aana duucha bajaaje hadhanna badhensaanni hige duuchu mini no insara albaannino caabbichu wolqa sayiissanno shiwo no mannuno badheenni hige no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni su'mi maatti? danna hiittoho? mayi giddo noo? hiitto ikke nooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori lagaame ilaalaame baattonna muro leellishshanno. kuri baalunkuri kalaqotenna qooxeessaho yinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? muro tenne may woxxe shuqunne fushinnotte? lophituro ma asi'nanni? darigu mamaatti?

tini misile maa xawisano? kuni bayichu hitoho ?tinni wonbare dannasw hittote? mulese marichi no?albaseni marichi no? kamelu alba hika hige harani no?

Kunni korkaatino manchu beetti baatto loosi’rate, mine mi’nate, lowiddaanna industirraranna faafirikkate, doogga loosate assinanni baattote qixxaaworaati Kunni korkaatino manchu beetti baatto.

Tini firafire misilete leeltani noonketi adi adi daniti lawishshaho timatime mango papayu muuze zayitone babaxewore w.k.l misilete aana la`neemo yaate.

Mininna biirote uduunnicho kuri mininna biirote udxuunnicho yine woshshineemnoori babbaxxino loosira minenkeno ikko biirote loosira horo aannoha mininna biirote uduunnicho yineemmo

Maashiinna looso danchu garinni loossannokki gede assitanno Maashiinna looso danchu garinni loossannokki gede assitanno Maashiinna looso danchu garinni loossannokki gede.